Kuqakathekile ukuthi umntwana ahambe esikolo esasemncinyane. Lokhu kuyamncedisa ukuthi akhule ingqondo yakhe ihlakaniphile. Ekwazi ukuhlanganela labanye abantwana njalo elomthetho.

Abantwana abancane labo sebetshiyeka kulezinsuku ezikolo. Kubizwa kuthiwa yisikolo kodwa bayabe betshona bedlala, bebukeliswa opopayi, belala, besidla ukudla abakuthandayo.

Lapha kubonakala abantwana besikolo abasezingeni langaphansi behlezi ezitulweni zabo endlini yabo yokufundela.

Ungezwa kuthiwa usebenza njengo mbalisi hayi uyabe ukwazi ukuwenza umsebenzi wakho laba abantu bayawusiza umphakathi abantwana abancane abakhuzeki kodwa uyafica bemlalela umbalisi wabo njalo bemqonda.

Ngihlala ngisitsho ngizophinda njalo kuqakathekile ukuthi umntwana wonke nje jikelele emhlabeni ehambe esikolo kungoba lokhu kuyasiza ngitsho umntwana esikolo engakhaliphanga kodwa kuqakathekile ukuthi afinyelele aze ayoqeda izifundo zakhe.

Lapha kubonaka abantwana besikolo bezikholisela phandle okutsho ukuthi basekhefini labo lokuzijabulisa, njalo labo bantwana babonakala bengabantwana abasezingeni lezifundo zangaphansi okutsho Primary level.

Kulezinsuku abantwana, ngitsho ezifundweni zangaphansi. Sebefundiswa ezinye izinto ezinengi, ezihlukeneyo, ongazimangala. Esingazange, sizifunde thina sisakhula.

Ezifundweni zangaphansi kulezinsuku, abantwana besikolo sebefunda izinto esingazaziyo ezimangalisayo njalo ezinengi. Lokhu kuyabaqeqetshisa njalo kuyabanceda ukuthi bekhule bekhaliphile ingqondo zabo zibukhali.

IsiNdebele sethu sithi into enhle iyabukwa. Ngitsho emakhaya kulezinsuku usufica kulezikolo ezihlukahlukeneyo. Abantwana abasathwali nzima ukuthi kumele behambe umango omude esiyafinyelela esikolo.

Izibhedlela seziyakhiwe elizweni lakithi jikelele yonke indawo. Usuthola isibhedlela kungakhathalekile ukuthi kusemadolobheni loba kusemakhaya. Lokhu sokunceda kakhulu abantu ukuthi bafinyelele ezibhedlela, bengafi bengatholanga usizo kwezempilakahle.

abantwana bonke sebelamalungelo okuya esikolweni njalo kulezinsuku sokutholakala abantu aba sponsayo ngamabhuku esikolo suthola abantwana munye ngamunye elebhuku lakhe ele maths ele English ele Science okuhlukeneyo abantwana abazifundisa ngakho

Seziyakhiwe izikolo zabaningi kakhulu kulezi insuku elizweni lethu sokwakhiwe konke emakhaya kunye lasemadolobheni abantwana sebesizakala kalula uba befuna ukufunda .

Lapha kubonakala isikole, esilezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka. Njalo kungathi bekusina izulu. Kungoba umhlabathi wakhona umanzi. Langoba amanzi abukeka angathi ebegeleza.

abantwana bezifundo zangaphansi sebefundiswa izinto ezinengi ezehlukahlukeneyo esikolo nalo umntwana ngomntwana ulelunglo lakhe eligcweleyo elokuthi afunde ahambe esikolo

Ngikubona kunzima bakithi ukuba ngumbalisi wezifundo zangaphansi kodwa ngokunjalo kumnandi ngoba abantwana bayabhala izinto zabo ezihluka hlukeneyo ezichazayo ezikulibazisayo nxa ungumbalisi.

Lapha kubonakala umnyango we administration office. Umnyango lo upendwe ngombala omhlophe kwaphinde kwabhalwa administration office ngombala omnyama tshu okobusuku

Wonke umntwana ulelungelo lokuthi ahambe esikolo elizweni lakithi. Leyi yinto eqakathekileyo kakhulu njalo ebalulekileyo emphakathini kungoba umntwana yikho lapho aqala khona ukuthi ikusasa lakhe liyakheke kuhle.

Izikolo zakulezinsuku ,seziyakhiwe zabazinhle kakhulu ngitsho ezezifundo zangaphansi . Abantwana sebekhululekile uba besiya esikolweni njalo sebelothando lokuhamba beyofunda.

abantwana balamalungelo apheleleyo ukuthi bafunde umntwana lomntwana kuqakathekile ukuthi ahambe esikolo kungakhathakelile ukuba loo mntwana ulabazali loba akala bazali

Abantwana bakulezi insuku ezifundweni zangaphansi sebefundiswa izinto ezihlukahlukeneyo ezingafananiyo kulezethu esasizifunda. Lokhu kuyabancedisa ekubavuleni ingqondo.

Abantwana bezifundo zangaphansi sebeqeqetshwa ngendlela eyisimanga kakhulu. Ababalisi sebesebenza ngokukhulu ukuzikhandla ukuze bevule ikusasa labantwana bethu.

Kuqakathekile ukuthi izikolo zonke elizweni zibe lamanzi okunatha. Kungoba abantwana akulunganga ukuthi besuke lamanzi ezindlini besiya sikolo kodwa kumele benatha bekhonangale njalo bekhululekile.

Ukuhamba komtwana esikolo asikhangeleli kuphela ukuthi ayefunda kodwa kuqakathekile ukuthi ahlanganele labanye abantwana badlale bakholise kuyamncedisa engqondweni ukuthi akhule engumtwana ohlakaniphileyo njalo olenhliso ngempilo

Ngabe kuya ngami ngani ababalisi bayabahola imali ezidlula wonke umuntu ngoba laba baphethe umphakathi bayazivula ingqondo zabantwana ikakhulu ezifundweni zangaphansi

Abantwana bonke elizweni lakithi balelungelo lokuthi bahambe esikolo kungakhathalekile ukuthi lowo mntwana ulabazali kumbe kalabo, ngoba kuqakathekile ukuthi wonke umntwana afinyelele esikolo evulwe ingqondo.

Abantwana sebesithi uba besasezifundweni zangaphezulu, befundiswe imisebenzi yezandla. Lokhu kuyabancedisa kakhulu ukuthi ekusaseni labo bekwazi ukuthi uba sekuvalekile kuleyi ndawo ngiyakwanisa ukuthi ngiyenze okunye ngezandla zami.

kuhle kakhulu njalo kuyancomeka ukuthi abantwana kulezinsuku besasezifundweni zangaphezulu sebefundiswa imisebenzi yezandla kungoba ayisibo bonke abantwana abakhaliphileyo

Umntwana ngomntwana ulelungelo lokuthi ehambe esikolo. Mina ngiyawuyeseka kakhulu lowo mbono, kungoba umntwana ohambileyo esikolo uhlukene kakhulu lomntwana ohlale ekhaya engahambi esikolo.

Abantwana besikolo kulezinsuku ezifundweni zangaphezulu sebefundiswa izinto ezihlukahlukeneyo. Njalo usuhle umbone umntwana ukuthi lowu uzaba ngudokotela, kumbe uzaba ligqwetha kungokukhetha imisebenzi umntwana esesemncane.

Kuhle kakhulu ukubona abantwana besikolo ikakhulu abezifundo zangaphezulu asebekwazi ukuzenzela imisebenzi yezandla. Kungoba ayisibo bonke abantwana abakhaliphileyo emakhanda, abanye bayabe bengakwazi esikolo kodwa bekwazi ukuyenza eminye imisebenzi yezandla.

Abantwana besikolo kulezinsuku abasezifundweni zangaphezulu sebethathwa ngababalisi babo behanjiswe emayunivesithi beyobona ukuthi impilo yangaphezulu injani.

Abantwana besikolo sebefundiswa imisebenzi yezandla besasezifundweni zabo zangaphezulu. Umtwana munye ngamunye usekwazi ukuthi umsebenzi wezandla uyamcedisa ekukhuleni kwakhe lekusasa lakhe livele likhanye.

Abantwana ezifundweni zangaphezulu bafundiswa izinto ezihlukahlukeneyo, kodwa ukuhlanzeka lokuziphatha kahle njengomntwana kuyafundiswa kuyagqugquzelwa ngazozonke izikhathi.

Ukufundiswa kwabantwana besikolo bezifundo zangaphezulu imisebenzi yezandla kuqakathekile kakhulu. Kungoba umntwana wesikolo ingqondo yakhe iyaphangisa ukubamba njalo ayilibali uba iqathanisa lengqondo yomuntu osekhulile.

Kulezinsuku, abafundi sebelamalungelo aqinileyo okuzikhethela besese bancane ezifundweni zabo zangaphezulu ukuthi bona bafuna ukuyenzani ngempilo zabo.

Abantwana besikolo sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla besasesikolweni. Lokhu kuyabancedisa abantwana ukuthi uma amabala ungawazwisisi uqine kakhulu emsebenzini yakho yezandla.

Kulezi insuku abantwana bezifundo zangaphezulu sebephiwa ama computer ukuthi bawasebenzise befunde kabanzi ngokuthi asetshenziswa kanjani, njalo wonke umuntu uvunyelwe ukuthi ayisebenzise.

Lapha kubonakala abantwana besikolo abezifundo zangaphezulu. Bahlezi phansi bagqoke amayembe abo amhlophe nke okochago.

Kulezi insuku abantwana besikolo loba osezidweni zaphansi kumbe usezidweni zaphezulu., sebethathwa behanjwise ezindaweni ezihlukahlukeneyo beyefunda ngento abayikhangeleyo abayibona ngamehlo, okuncedisayo ukuthi bazwisise kangcono

Ezifundweni zangaphezulu abantwana bayafundiswa kakhulu ngababalisi izinto ezehlukehlukeneyo eziyakha ikusasa labo. Sokukuwe njengo mntwana wesikolo khona ukuthi ukhetha iphi indlela.

Abantwana besikolo kulezi insuku sebefundiswa inhlelo ezehlukehlukeneyo, njalo umfundi ngomfundi. Ulelungela lakhe lokuthi akhethe ukuthi yena ufunani ngempilo yakhe.

Ngiwawubonga umbono owafakwayo owokuthi abantwana bonke babe lamalungelo okuya esikolo. Bayasizakala kakhulu abantwana. Bayaphuma ebugebengwini, bayala izidakamizwa ngoba bayabe besesikolo befunda izinto ezingayakha ikusasa labo.

Lapha kubonakala abantwana besikolo abangaba sezingeni langaphezulu behlezi ezitulweni bonke ngaphansi kwesihlahla. Kulababalisi babo abamileyo bebafundisa.

Lapha kubonakala isango elikhulu lecollege yase Du Christ-Roy Nyanza. Leli sango likhulu okungenzeka ukuthi liyasetshenziswa ngabantu kunye labantu abatshayela izimota

Okuhle ngabantu bakithi ngitsho ezikolo kumbe ngaphi imvelo bayayithanda izihlahla sebengazigamula kodwa bayazitshiya ezinye kanye lotshani lwakhona .

Izikolo ikakhulu ezezifundo zangaphezulu sezahlakanipha ngokuyakha izindawo lapho abantwana abangahlala khona uma besuka endaweni ezikhatshana njengamadomu.

Futhi ungamangala, ungacabanga ukuthi kumbe yi university. Seziyakhiwe izikolo kulezi insuku elizweni lakithi njalo zinhle. Lokhu kuyabukeka njalo kuyinto egqugquzela kakhulu ukuthi abantu bayiyenze.

Ezifundweni zangaphezulu kumnandi okunye kodwa ngezinye izikhathi uyaphosa ukhale, kungoba ikhefu lokuyazijabulisa lincinyane kakhulu ngazozonke izikhathi.

Ezifundweni zangaphezulu ababalisi basebenza gadalala kakhulu ukuze bavule ikusasa lethu. Sokukuwe ukuthi uyalalela kumbe awulaleli, kungoba bona bayayidlala indima yabo ngokupheleleyo.

Lapha kubonakala ibhodi elimnyama elibhalwe ngamabala amhlophe. Kubonakala ukuthi ngumbalisi obebhalela abafundi bakhe ebabuza imibuzo yesindebele.

Abantwana bezifundo zangaphezulu sebehle bezikhethele besasesikolo ukuthi umuntu yena ufuna ukuhamba yiphi indlela, kungoba uhle uzikhethele ukuthi wena ufuna ukwenza ama arts, loba ama sciences kumbe ama commercials.

Ezifundweni zangaphezulu siya sikholise kakhulu ngezikhathi zokudlala imidlalo ngitsho labazala bayasukuma ezindlini behambe esikolo uba kulamasports kusiyabukelwa abantwana.

Lawamabhilidi ayakhiwe kakuhle kakhulu. Ayakhiwe alandelana ayenza isigombolozi kwasala phakathi. Phakathi lapho kwahlanyelwa amaluba amahle kakhulu.

yikho kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo bavele bafundiswe imisebenzi yezandla besasikolo ezifundweni zangaphezulu kungoba umntwana inqondo yakhe ibamba kalula uma esasesikolo

Ezifundweni zangaphezulu kulezinsuku abafundi sebefunda izinto ezinengi kakhulu njalo ezehlukeneyo eziyenza ukuthi ikusasa labo liqhakazeke njalo izikolo ezinengi seziyakhiwe zabazinhle kakhulu abafundi bakhululekile.

Seziyakhiwe izikolo kulezinsuku ngendawo ezehlukeneyo .Osokukuhle yikuthi lasemakhaya usuthola izikolo ziyakhiwe zaba zinhle .Abantwana sebefinyelela ukuthi bafunde kuhle endaweni ezise duzane labo.

Kulezinsuku abantwana bafika ngezindlela ezihlukeneyo ezikolo zabo. Abanye bahamba ngamabhasi esikolo ,abanye baphiwa ontshelelezane ,abanye ngabahamba ngenyawo kungoba bayabe behlala eduze .

Umntwana ngitsho esezifundweni zangaphezulu usuhle umbone ukuthi lo uzaba ngudokotela kumbe uzaba ngumbalisi, kumbe uzaba ngumtshayeli wendizamtshina, kungoba abantwana kulezinsuku sebefundiswa izifundo ezihlukeneyo njalo usuzikhethela ukuthi wena ongawama sciences, kumbe ungowama arts, kumbe ongawama commercials.

Abantwana bezifundo zangaphezulu sebeyenza izinto ezinengi kakhulu ezahlukehlukeneyo esasingazazi thina thina ngesikhathi sisakhula. Sebefundiswa ukuhlabela besasesikolo, ukuyenza imisebenzi yezandla.

Kulezinsuku izikolo zezifundo zangaphezulu seziyakha zibe zinhle kakhulu ungafunga ukuthi yikilinika kumbe yiyunivesithi eyakhiwa laphaya ikanti hayi njalo abafundi sebelalela kangcono ngoba bakhululekile endaweni enhle.

Umntwana lomntwana kuqakathekile kakhulu ukuthi ebambe esikolweni. Bonke abantwana belizweni lakithi balamalungelo apheleleyo okuthi behambe esikolo kungakhathalekile ukuthi lo ngumntwana opasayo kumbe ngumntwana ongaboniyo esikolo.

Ezifundweni zangaphezulu abantwana besikolo sebefundiswa izinto ezihlukahlukeneyo njalo bayafundiswa imisebenzi yezandla ukuze bazincedise ngoba abanye abantwana ayisibo bonke abakwaziyo esikolo.

Ababalisi mina ngiyababonga njalo ngiyabathanda ngomsebenzi wabo abawenzayo emphakathini. Kungayisibo lababantu ngabe abanye asiyilutho empilweni Kodwa ngomsebenzi wabo abawuyenzayo empilweni zethu, abanye sihola imali ezinkulu emisebenzini edlula bona ababalisi.

Lapha kubonakala abantu abanengi ababukeleyo labadlali abadlala umdlalo wevolibholi.

Uba usezikolo ezifundweni zangaphezulu abantwana bavamise ukubonakala ukuthi ikusasa labo liyakhanya kumbe selivele selifahlakele kungoba kulapho othatha khona izinqumo.

ababalisi bayayidlala kakhulu indima enkulu emphakathini abantu bengabayeyisa bengabanazeleli kodwa laba abantu yibo abaphethe umphakathi ngendlela eyisimanga kungayisibo ngabe abakho omongikazi ngabe abakho abatshayeli bendizamtshina ngabe abakho ocwephetshi

Ezifundweni zangaphezulu, uma umntwana esesikolo bafundiswa yonke into. Kuyangaye umntwana ukuthi yena uyalalela ukhetha indlela eqondileyo ezayakha ikusasa lakhe kumbe uyaziyekelela nje.

Izikolo ekakhulu zezifundo zangaphezulu seziyakhiwe zabazinhle kakhulu. Ngokunjalo sebeyakhile izindlu zabantwana besikolo lokhu sekuncedisa abantwana abasuka endaweni ezikhatshana ukuthi labo bavikeleke bathole indawo zokuhlala.

Lasemayunivesithi ikhona imitshina ehlukahlukeneyo, esetshenziswa ngabafundi ukuze babelolwazi olukhulu futhi nxa sebephuma emayunivesithi sebesiya emisebenzini yabo ngezindawo ngezindawo bebekwazi.

Sebekwenze kwabalula emayunivesithi ukuthi bayakhele abantwana izindlu zokuhlala. Sokusithi umntwana ngitsho esuka kwelinye ilizwe kumbe esuka emakhaya, athole indawo lapho ayabe ehlala khona.

Ezifundweni zangaphezulu kusuka kwehlukane kakhulu lezifundo zangaphansi uba umuntu esengumfundi wezifundo yangaphezulu ubala kanzima ukuze aphumelele ngoba bonke abantu bafuna ukuba ngama graduate.

Into enhle ngabantu bakathi, loba bengawayakha amayunivesithi abo abe mahle okungakanani okuhle yikuthi abazigamuli izihlahla zemvelo, bayazitshiya zinjalo.

Aseyakhiwe amayunivesithi aba manengi elizweni lethu. Ayakhiwe nje jikelele kungakhathalekile ukuthi kusemakhaya loba edolobheni amanengi akhona aphethwe ngabafundisi loba ngama sonto

Ngangicabanga ukuthi emayunivesithi kulula konke kumnandi nje kungoba kuyabe kungasela kutshayana njengasezikolo ezifundweni zangaphezulu kumbe ezifundweni ezangaphansi, ikanti hayi lemfundo yakhona iyabe isinzima kuyabe kudinga ukuthi umuntu abale kabanzi uma sese ma yunivesithi.

uma usasemncane ungababona osisi bethu abasema yunivesithi ubahawukele kakhulu ucabange ukuthi bayakholisa ikanti hatshi kunzima ukufunda eyunivesithi izinto abazifundayo zinzima kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi umuntu abekwazi ukubala ngazo zonke izikhathi, ngoba uyaswela umuntu endaweni kodwa uthole ibhakani libhaliwe ukuthi lapha kulendawo enje ongahamba kiyo.

Akusiyo nkululeko kuphela oyithola e university, kodwa kuyadingakala ukuthi ungazibona abazali bakho bekuhambisa e university, usebenze ngokuzikhandla, langokuzihlonipha.

Kulezinsuku amayunibesithi ayakhiwe abamahle kakhulu. Sekulezindawo zabantwana besikolo abasuka kwamanye amazwe ukuthi bethole izindawo zokuhlala emaYunivesithi phakathi. Njalo. amanye amayunivesithi aholwa ngamatshetshi.

Kulezi insuku emaUniversity abafundi sebebayenzela kubelula kakhulu. Sokuyakhiwa izindlu zabafundi phakathi kwe University. Akusekho nzima njengakudala ukuthi umfundi uze adinge indawo ezakhamizini zakuleyo ndawo.

Uma singabantwana besikolo sisase zifundweni zaphezulu ukuya euniversity siyabe sicabanga ukuthi yikuyatshakala uthola igunya lokuthi uphume esandleni abazali bakho ikanti hayi uyasebenza gadalala ngale uyakha ikusasa lakho.

Okuhle ngabantu bakithi kulezi insuku yikuthi ngitsho besakha ama university abo abazigamuli izihlahla zonke endaweni. Ama university abo bayawayakha ebe mahle kodwa izihlahla zemvelo lazo ziyacecisa kube kuhle kakhulu.

Into echazayo njalo ebusisa umphefumulo wami ngokupheleleyo, yikuthi kulezinsuku akusafani lakudala. Omama bonke labesilisi sebesenza imsebenzi efananayo, kungakhathalekile ukuthi umuntu ngowesifazane.

Siyaziqhenya ngamayunivesithi akithi njengomphakathi, kungoba abantwana abaphuma emayunivesithi baphuma bengochwepheshe. Bekwazi, bewufundele bawuqeda du umsebenzi abazimisele ngawo, njalo beyazi into abayenzayo.

Uyazi emntwaneni akulanto ebaluleke kakhulu njenge mfundo, kuhlukene umuntu ofike eUniversity lomuntu ocine ezifundweni zanga phansi, indlela abacabanga ngayo langendlela aba "actor" ngayo ihlukile kakhulu.

Thina lapha elizweni lethu silezindawo ezinengi kakhulu zokufundela izifundo zangaphezulu .Ziyakhiwe lezo zindawo zaba zinhle kakhulu ezinengi zangikhona ziphethwe ngamasonto.

Umuntu ohambileyo eyunivesithi lomuntu ohlezi ekhaya bahlukile kakhulu ,njalo ama yunivesithi amanengi kulezi insuku aseyakhiwe ngendlela enhle okumangalisayo abantwana bonke bazizwa bekhululekile.

Okuhle kulezi insuku yikuthi amayunivesithi akukhathalekile ukuthi kusedolobheni kumbe kusemakhaya phakathi khonale. Kodwa sebeyakha sebewafaka zonke izindawo. Usubona umuntu esuka kweyinye indawo ekhatshana esiyafunda kweyinye iyunivesithi ethize esemakhaya.

Kulezinsuku amauniversity awasekho yizikolo zokufundela kuphela sekule zindlu lapho abafundi abasuka ezindaweni ezikhatshana njengabanye abasuka emazweni ukuthi behlale khona

Ayakhiwe aba mahle kakhulu ama university emphakathini kodwa ukutshiya izihlahla zemvelo kuyancedisa kakhulu ukuthi zibe zinhle izindawo zakhona.

Emayunivesithi kuyatshengisa ukuthi abantwana basebenza gadalala ngokuzikhandla okukhulu. Kungoba uba bephuma emayunivesithi besiya emisebenzini yabo bafika bayenze izimanga ezinhle kakhulu.

Intuthuko sokuyinsakavukela umchilo wezidwaba kulezi insuku. Abantu sebekufuna ukuqhubekela phambili njalo ukuhlala besenza izinto ezinhle. EmaYunivesi kulezi insuku abantwana abasasebenzisi zingwalo kuphela nje kodwa amakhompiyutha uma bebhala imisebenzi yabo eyesikolo.